Tsi motookha tsi motookha taxi tse tsisuta babandu tsili musifa shye tsi tsilindilamo babandu isi baninilamo

Abenyayi bekumupila bakhasi mutwela wemikhile ni kumupila alikhu lakila abasho ela lwa ngaki khumukhono kumunyeletsi umusawu wa'ambile wa'ambile i'saawu iye kamalesi, umwinyayi ukundi wemikhile lwa ngaki babandi bali khumu khu khumukhono kumu kumunyeletsi

Babenyayi babenyaa kumupila kwe'kwebusolani kukulinga kumupila kweliwondo mutwela akonile khu'akana khurusakho uwashe kumupila abandi betsile khuwaya baali khukhwamila inyuma ni'tsimande tsyosii

Umusaani ali ukhwi'rengerengekha kumulimo kwe khu'tunga ela bona wa'ambile tsi'wutsi ali khutsiteresa, khakhuma khakhatunga nakho Khali khumeza, ali ukhwitekekhate ukhwitayarisa